Biiffisa;-Biiffisa yaa mayaate biiffisayiti horosi maati biiffinseenna mayi lexawo biiffisa hoongeenna mayi xeaawo biiffisa mayira hasiissu biiffisaahu ayiti biiffinsayihhuno qole mamewoti

Egenshishsha, egenshishshu yaa mayate ,egenshishsha mayira egensiisanni ,egensiisanohu ayeeti, egensiisa mayira hasiisu ,egenshishsha mama xallinanni ,xa'linonniha nabbawahu ayeeti, nabbawe mayi horo afiranno ?

sensille:-sensille yaa mayaate sensilluyiti horosi maati seessa hoongiro mayi ba"anno senseenna mayi lexxanno huribaaxine seenssanninso buudhine seenssanni

Borrote uduune, borrote uduune yineemmohori isi maati? Borrote uduuniti horose maati ,insa mayini loonsonni ,mama afi'nanni ,hiikko heedhano, ayi looseyonsanna horonsa maati?

Seesa, seesa yaa mayyaate? seesannohu ayeeti? mayeera seensanni? seesu mini yinanni woyte mamaati? seesa mayra hasiissu? mayiinni seensanni? Inte seensanninso uddi'ne seensanni?

Maashinubba, maashinubba yaa maati, maashinubbayiiti horose maati, maashinubba maayinni loonsanni? ayi loosino? mayi horora loonsoonni? mama heedhanno insa? mama loonsanni insa?

Hara daa''ttonna darama hara yaa mayyaate daa"atto yaa mayyaate? darama mati darama mayi korkaatinni dagganno? daa"antara mayira ha'nanni? hara hoongiro ma korkaatino?

Looso, loosu yaa mayyate? Loosu manchu bbeettira ma horo afrino? Looso loosa hoongiro ma qarri ni? Looso loosa hoongiro mayi daanno? Mayi lexxanno mayi xeanno? Loosihu maa afiranno? Loonsokkihu maa afiranno?

Maashinubba maashinubbu yaa maati maashinubbayiti horosi maati mama xaqqa'minanni ayi looseworeeti horonsa maati mama loosantunna mayi horora hossannoreeti

Maxaafa maxaafu yaa maati maxafuyiti horosi maati maxaafaho me"u dani horo noosi maxaafu giddosi maa amdanno ayi borresewo maxafaati boreessa mayira hasiissu

Odoo odoo yaa maati odoonniti horose maati ayi odeessanno ayi odeessanna ayi macciishanno odeessa mayira hasiissu odeessinayiti koru korkaati mayiraati odooteyi afi'nayi horo maati

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yaa mayyaate badooshshinsa maati? mininna biirote uduunnichiti horosi maati? mama horoonsi'nanninna insa mayinni loonsoonninna mama afi'nanni?

Biifisa biifisa yaa mayyaate biifisayti horo maati biifisa hoongiro mayi ba"anno biifinseenna mayi lexxanno ayeeti biifisaahu mayinni biifinsanni mamiichooti biifinsayhu

Seesa seesa yaa mayyaate? Seesuyiiti horosi maati? Mayeera seensanni? Senseenna mayi lexxanno? Seyahongeenna mayi xe"anno? Sensayiihu buudhineetinso buudhinikkiiti?

afantino gashshaanonna annuwa annuwu yaa maati afantinoreeti yineemmowoyite mayini afantino ma yannara gashshitino lawishshu gede sifaami giddo gashshitiri ayiooti.

Hara da'attona darama yaa mayyaate darama yaa mayyaate daa'atto yaa mayyaate hara yaa mayyaate haranna daramayihu badooshisi maati hara mamiraati mamira ha'nanni mamira darammanni darammayi assawo korkaati maati

Giwirinna, giwirinnu yaa mayyaate? giwirinnunni horaamessa ikkinohu ayeeti? giwirinnu yaa wolu looseenna wolu itannoreetinso loosihura horo afirinoho, giwirinna ma woggara loonsanni? ma saatera loonsanni, loosa hasiisaahu ayeeti?

Maxaafa maxaafa yaa mayyaate? maxaafuyiiti horosi maati? maxaafa ayi borreessi? maxaafa borreessihu mama rose borreesi? borreessate koru korkaati maati? maxaafu aannoti horosi maati?